Dɔɔ la are a su kpare sɔgelaa a vɔgele zupili k'a dɔɔ kaŋa meŋ are a su kpare zeɛ a kyɛ meŋ vɔgele zupili.

Dakogro la biŋ dakogro la biŋ die poɔ a die taa la tabol a tabol biŋ laa a die soŋsooreŋ kaa dakogri paŋ ŋmaa gyili a tabol.

Dɔbɔ bata la are ba vɔgle la kpogle peɛle ba su la kaayɛre kaa e zeere ba toore la boma ba nuure bontoore nuure bontoore ba maala la pɔmpe kaa ba bayi a nyoge a pɔmpe kuree a taa.

Kõɔ la gaŋ, a e la kɔŋkpoŋ, ka dɔbɔ ane pɔgebɔ a dugiro a kõɔ. Ba yageere la ba kaayarɛɛ a bare kyɛ be a kõɔ poɔ a wulo ba dɔɔloŋ, a wulo ba eŋɛ maa laaŋfeɛ.

Wɔɔ la are, moɔ poɔ la ka o be ka lɔɔre taa noba a be ne a moɔ poɔ k'a wɔɔ kaŋa be a lɔɔre puoriŋ ka teɛ a be a wɔɔre sonsooleŋ anaa lɔɔre aonsooleŋ.

Dɔbɔ la zeŋ ane pɔgebɔ, a dɔbɔ sue kpare peɛle k'a pɔgebɔ meŋ su kpare peɛle k'a dɔɔ kaŋa taa kol-nyuuraa

Dɔɔ banuu la, kaŋa zeŋɛɛ la ka kaŋa zuuni ka bata are dendeŋ kyɛ ka somaale lɔɔre a biŋ a kɔge ba.

Tabol la biŋ ka kɔmpiita dɔgle ka foto ŋmaaraa bonne ŋmaara meŋ biŋ ka kparoŋ a biŋ ka gama a dɔgle.

Noba la kyɔŋ fuolii k'a dɔɔ kaŋa su kpare doɔre ka pɔge kaŋa meŋ su kpare doɔre k'a bibiiri pɛgele laare k'a nembɛrɛ meŋ pɛgele laare.

Noba yage la are ka bamine vɔgele zupile k'o mine eŋ nimikyaane ka ba taa gane ka sɛgere sɛge eŋ a gane eŋɛ.

Pɔgebɔ banaare la are k'a kaŋa mare bie k'a pɔgebɔ bata tuo aŋkaa a eŋ dogere poɔ k'a pɔgɔ kaŋa meŋ le zutalpelaa zutalzeɛ a kyɛ su kparoŋ naŋ toɔne peɛle ane zeere.

Noba la kyɔŋ lãɛ k'a lãɛ e lãɛ ata ka bamine pɔge boma ba nyobogiri ne ba nɔɛ ka bamine vɔgele zupile k'o mine meŋ su kpare sɔgelɔ.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

Bibiiri banaare la are dɔba bata ba ziŋe la a kaara a dɔɔ naŋ maala a vūū bomaraa o naŋ ziŋ a kɔge .

Pɔge la zeŋ ka saakere meŋ biŋ ka dɔɔ kaŋa zuuni a kaara a pɔgɔ ka dɔɔ kaŋ meŋ su kpare zeɛ a meŋ taa foto a ŋmaara a pɔgɔ ka pɔɔbilii bayi leɛ ba puori ko a pɔge naŋ zeŋ.

Pɔgebilii la are ba e la pɔgebilii banaare ba pɛgle la gama ka kaŋa su kparepelaa ka kaŋa meŋ su kpare green ka kaŋa meŋ su kparepelaa nuwogre ka kaŋa meŋ su kparenuŋmaara.

Neŋyaga la are ka mine toore noɔre ne nyɔbogi ba toorɛɛ ba nyɔbogi pɔge kaa kaŋa vɔgle kpooli pelaa ka kaŋa meŋ su kpare aŋ e zeɛ kyɛ ka dare a biŋ ka tabol meŋ biŋ ka onaŋ naŋ vɔgle a kpooli leɛ o niŋe kyaare a tabol.

Dɔɔ la are, o toŋɛɛ nɔɔte-zeere a vɔgele zupili kyɛ taa baagi naŋ e zeɛ kyɛ taa kparoŋ meŋ naŋ e kpare doɔre ka dãã kobilii a biŋ kɔgoo.

Dao la zɔŋ wiri a su Dagakparoŋ a kyɛ taa kyɔlema ka noba tuuro a o puori ka pɔge meŋ araa ba nimitɔɔreŋ a kyɛ su Daga kaayaa.

Tabol la biŋ ka dakogiri ata meŋ biŋ ka tabol kaŋa meŋ gaa te biŋ ka pɔgɔ araa be ka pɔgɔ kaŋ meŋ ne o bie meŋ are a tabol dɛndɛŋ soba nimitɔɔreŋ.

Pɔɔbibilii bayi la zeŋ kaŋa zeŋɛɛ teŋɛ ka kaŋa meŋ zeŋ dakog zu kaa onoŋ naŋ zeŋaa dakog zu a de kyaaraa a tuulo ne a onaŋ naŋ zeŋ a teŋɛ.

Dɔɔ la zeŋ a vɔgele kpogili, ba maala la monsimo k'a monsimo mine taa kuree a are k'a dɔɔ kaŋ meŋ leɛ o puori ko a ona naŋ zeŋ, o meŋ vɔgelɛɛ kpogili, ba zaa su la kpare peɛle.

Karema la be karendie poɔ, karembiiri be la a poɔ, a karema wulo la a karembiiri a soorɔ a karembiiri, a karembie kaŋa a tēɛ nu tɔgele o ka o na iri soorebie.

Bibiiri bata la zeŋ ka pɔge a meŋ zeŋ a kɔge ba a pɔge taa la gyitaaya o ŋmeɛrɛ la a gyitaaya kyɛ kaara a bibiiri.

Dɔɔ ane o yideme la ba maala la bondirii wagiri na tam ba naŋ ba gɛrɛ tomɔ ba ba gɛrɛ zie zaa a pãã dire a bondirii ba yiri poɔ k'a bie kaŋa ŋmaa a bondirii a suuro a o saa, bondi parɛɛ parɛɛ la ka ba maale a.

Bipɔlɔ ane Pɔgesarre la are k'a bipɔgebilii mine dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo k'o mine meŋ zeŋ teŋɛ k'a dɔbɔ naŋ are ba puoriŋ tēɛ ba nuuri k'a Pɔgɔ kaŋa su kpare doɔre kyɛ seɛ kuri sɔgelaa.

Noba yaga la a are ka dakogiri biŋ biŋ ka bamine su kpare peɛle k'o mine pɔge boma ba nyobobo eŋɛ ka bamine meŋ su kpare sɔgelɔ.

Noba la are dɔbɔ la ba su la bonsɔglɔ a vɔgle kpoli sɔglɔ ka kaŋa yare malfa a kyɛ eŋ nimikyaane ka onaŋ meŋ na be ba zaa kpakyagaŋ poɔ meŋ hɔɔle a kpoli kyɛ meŋ eŋ nimikyaane.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

Gbeŋime la nyɔge wɛnaabo a donɔ, a nyɔge l'a wɛnaabo k'a gbeŋime zaa ma, a wɛnaao eɛ sɔgelaa a kyɛ taa eelɛ k'a gbeŋime pãã e gbeŋ-yaga a pãã digire a wɛnaao.

Pɔgebɔ la kyɛnɛ a seɛ wagyɛre ba nyaa eŋɛ kyɛ toŋ nɔɔteɛ k'a danweɛ soba nɔɔteɛ zu e peɛle ka o yɛre lɛɛ.

Pɔgebɔ la are ka bamine zeŋ k'a pɔge kaŋa su kpare pelaa a kyɛ su kootu a maale o zu, ka kaŋa meŋ zeŋ a yɛre lɛɛ ka kaŋa meŋ su kpare zeɛ.

Fiileŋ sitaasin be ba naŋ maŋ eŋne patro ka lure ane motori a dere patro a fiileŋ sitaasin nyɔge vūū ka lure gyamaa a di a lure naŋ di a mine sɔɔ-sɔɔ la zaa kyɛ ka mine meŋ naŋ vielɛ.

Pɔgebɔ bayi la are, miri meŋ la a le a gyere ka ba de kaayaa a yagele a miri eŋɛ ka noɔ a are a kɔge a pɔgɔ.

Noba la kyɛnɛ ka dɔɔ doŋwēɛ ba e la dɔbɔ bayi naŋ doŋwēɛ k'a kaŋa su kpare wogi a seɛ toraza ka kaŋa meŋ su kpare doɔre a kyɛ meŋ seɛ toraza.

Dakogiri la biŋ ka tabol meŋ biŋ ka mie gyere gyere a e mizeere a biŋ kɔge a tabolo.

Bondirii la be bondilaa poɔ ka nɛmɛ be ka zeɛre be a bondilaa poɔ ka seremaanee be ka a zeɛre sazu moɔ a zaa.

Bɔɔl ŋmɛrebɛ la ba e la valibɔɔle ŋmɛrebɛ kaŋa toore la sogse a kyɛ toŋ nɔɔteɛ a su kparrepelaa ka kaŋ meŋ toŋ nɔɔte zeere ka ba nare ka ba ŋmɛ a bɔl.

Pɔge la zeŋ ka pelee a biŋ, ka waare biŋ kɔge o, ka kaarɔte a biŋ, ka borobɛ meŋ biŋ, a zie e la daa poɔ, ba koɔrɔ la boma.

Bibiiri bayɔpoi la ba arɛɛ koɔ poɔ a yaare ba kpare kyɛ kyɛre kuri sɔgelaa banaŋ seɛ a duro taa bɔgɔ ka a kaŋa duoro o tɔ ka o te do sazu.

Dɔɔ la are, o nyɔge la kolnyuuraa ka bondi laa biŋ a kɔge o ka tabol biŋ ka tepuuri biŋ, a bee tedoge poɔ.

Tabol la biŋ, ba deɛ dakogi zenee a meŋ biŋ a lɔɔ goli a tabol.

Bibiiri bayɔpoi la are, a are kɔge pɔgɔ k'a bie kaŋa are a su kpare zeɛ k'a pɔgɔ nyɔge a bie kaŋa nu kyɛ ka dɔɔ meŋ gaa te are dɔbɔ banaare a ba niŋesogɔ.

Noba la zeŋ dɔba ane pɔgeba ka ba mine su kparepeɛlle ka ba mine su kparezeere ka a pɔge kaŋa zeŋ guole o gbɛɛ kyɛ de wagyɛ pɔge o zu.

Dakogiri la biŋ, a biŋ la die poɔ, a die taa la vūū, a vūū mine uree la ka TV a mare dankyini eŋɛ kyɛ ka tabol meŋ biŋ a kɔge a vūū a die poɔ.

Pɔgebɔ la are ka kaŋa su bompeɛle, kpare pelaa ka ba vɔgele zupie ka kaŋa mare bie o puoriŋ, a bie o naŋ mare ne a wegyɛ e la wegyɛ pelaa.

Noba bata la are ba su la kpare peɛle a toore nuuri bontoore a ba nuuri poɔ ka tabol biŋ ka gama a dɔgle a tabol zu.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

Noba la gaŋ bonganaa poɔ ka ba mine yagre ba kaayaa ka kaŋa zeŋ teŋɛ soga ka koɔ are a peɛlle a noba ka noba meŋ are peɛlle a koɔ.

dɔba ane pɔgba ba toŋ la laŋee a vootree a eŋne vooti dɔŋpoɔ ba mine suyee bonziire ka ba mine su bondoɔre kyɛ ka tabol meŋ biŋ ka ba vootree.

Dēɛdeɛnemɛ la, ba e la bawa seɛrebɛ ba piri la kyeemɛ ba e la dɔbɔ ane pɔgebɔ a seɛrɛ bawaa, ba piri la kyeemɛ ba seɛŋ ane ba gbɛɛŋ.